Zimotoka zibili, ukuli imotoka yonyene ilikuba nga ikalaga mayindi ita hasi era ndi kwabona imotoka igindi ilikuba nga isusulaga oba isuda mayindi gano yaba nga igata- igasusula yamala ya gata inyuma ku board yagasuda yagayila, so zimotoka zino zibili ziyedako kuba nga zanguwisa naabi milimo nadala je ku farm, nga bele walima bitu nobe ni zimotoka nga zi zikuyedako kuba nga zanguwisa milimo je ku farm kusinga.

Muchifananyi muno aa ano kochogeza khakutu e'babika biitu bye bakosezezaka kaale kuba nga bakola mwenya mu e'langiwa a'dungu, kale biitu bino byatebwa, a'dungu eno yatebwa mu meseum esi babatu baza kuba nga babonako bi.. a'dungu zezi baatu bakosezezaka kaale nga milembe jasayi ji jikola da, biitu ebyo byakosizizakiwa kaale a'dungu ni bifananyi bye babaatu bikaale so katano i'nyange eno kimilembe jachuka

Isolo yonyene ah- nga ili agati ebunyaasi muswa, ela isolo yino i kwebonekewa nga i kudya bunyaasi buno, kale zisolo zifana ziti nga zili muswa zalekelewela ni bunyaasi ibu bwesi ziba nga zidyako kasela kosi era nga kawo mutu unyala wazilolelela da, zisolo zino ziba mwiswa kale isolo yesi kuli kakubona eno iliko- iliko idya bunyaasi ela bunyaasi buno bwalekewawo bwe bisolo bino kuba nga budiwa nga kawo mutu unyala azolako da, ela yeno ingeli yonyene yesi zifunamo ......

Kaale inzu, eh imbakibwa matofaali ili agaati iri ili nga chiyigo ela chiyigo ela ne imaaso yene ye chiyigo icho iliwo biitu oba buchaafu ubwodumiwa awo ni babaatu ukwama ku zinzu zibonekebwa lwo'dani , kaale buchafu buno bwatebwa wano ela ne chiyigo ichikali mumbela indayi ,, chogesanisa chiti bulwale oba buchaafu buno buleta naabj bulwalwe kajila obona abaatu ababa mubifa biti baaba ne bulwale bugaali.

Indi kubona ah batu babili bali kuba'nga bakozesa zikafu zino kuba'nga bazilimisa mugunda, ela ndi kubona umutu enyene asudile a'ambile kyuma kyikozesebwa kulima, kulimisibwa ni zikafu alikuba nga akyi a'mbile akyiminile ela zikafu zili kozikwesa nga ye zilima mugunda, mutu engene uli mumaso ali kuba'nga ah ah ali kuba' nga ogesa muwanda kwesi zikafu zino zinyala zabanga zibitilako, eh kyayedaako milimo gyino kuba'nga gyi

Umujelema engene nga ekaale akola eh byasara bye kusindika ne kuba nga atusako liwumule ku masimu ela ilangibwa iye mobile money, kaale umujelema uyu wikaale ku business yewe ela ne kikiitu kye oba imeeza iye wandikibwako Mobile money , kaale iyedako naabi baatu kuba nga batusako batusako lipeesa lyabwe ilisindikibwile oba ugaana kusindika yeza isi umukasi uyo ali.